Sukuvi aɖewoe nye esi. Wo nye dzɔdzɔme nusrɔlawo. Nyɔnuviwo kple ŋutsuwo nye. Wo le woƒe sukua ƒe labolatoɖi. Wo le experimenti aɖewo wɔm.

ŋutsu hadɔ wɔla aɖewo le xɔla tame wóle sola panel ƒe dzokaɖi dem amia aɖewo ɖo kuku abe amɛ amɛnɛ kukuɔla ƒa makpa le ɖiɖi ɖɛ amiowo ɖowo lɛ anyingba kpɔm ke bubuawo hã le edɔ dziyim

Nyɔnuvi aɖewo le aƒutɔ tom le dzidzɔ kpɔm. Wɔme eve lia asɔ dzi ke ɖeka le anyigba. Ŋutsuvia hã le asɔ ɖe asi le wo dom le etɔ la to.

Ameha aɖewoe nye esi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ŋutsua ɖeka le mikrofoni ɖe nu ke le nu ƒom ɖe me. Ame susɔewo hã le eƒe megbe ŋlɔ nu ɖe atiwoe kple kaɖiwo dzi kɔ do ɖe aya me.

Ɖevi aɖr kple woƒe dzilawoe nye esi. Wo le seƒoƒo nyakpɔ aɖewo dom le gadina aɖe me. Ŋutsuvi wɔme eve kple nyɔnuvi ɖeka. Woƒe dzila utsua kple nyɔnua hã kpe ɖe wo ŋu wo le seƒoƒoa dom wonya le kpɔkpɔm.

Ameha aɖewo nye esi wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo, wole boblodzodom lé plakaɖiwo ɖe asi ŋlɔ nuwo ɖe edzi gbogbogbo. Woɖɔ kuku dzẽ ɖe eta, eɖewo hã do awu dzɛ̃.

Nyɔnuvi aɖee nye si ele nɔ anyi ɖe zikpui me. Sofa zikpui aɖe me ekɔ eƒe laputɔp da ɖe eɖokui gbɔ le asi tem ɖe nu ɖe dzi. Bɔtel aɖe hã le egbɔ le afi ma. Eŋu wɔme etɔ̃ ɖewo hã va yi na.

Ɖevia ɖewoe nye esi. Wonɔ anyi ɖe ladder aɖe dzi. Wole wonye ŋutsuvi ɖekaɖeka woame adre. Aɖewo le nu kpɔm. Ke aɖewo hã wole adz teƒe bubu hã kpɔm. Teƒea ƒo ɖi, teƒe si ke wolea eƒo ɖi ŋutɔ.

Ame aɖewoe nye esi. Wotɔ ɖe mɔto be yewo tso mɔ be ne yewo yewo yi ɖe emɔ ƒe kpa kemɛ. Wotso enu ƒleƒe le stɔ aɖe me ke moto ɖe va yina. Eŋu ɖe hã tɔ ɖe woƒe megbe eƒe amakpa la le mumu ɖe.

Ŋutsuvi aɖe le solar panel dɔ ɖe ŋdɔ gɔme. Ekɔ batterywo da ɖe eɖokui gbɔ. Battery wo le abe woame atɔ̃ ene, ŋutsu aɖe hã le eƒe megbe le…tɔ ɖe fi ma le ekpɔm do ɖa.

Mesin etɔ̃ aɖewo nye esi. Wo le blɔki ɖom le exɔ aɖe gbɔ. Wo nye ŋutsu wɔme etɔ̃. Ɖeka ɖɔ kuku dze ke ɖeka hã ɖɔ kuku amakpaɖiɖi le afi ma.

Seƒoƒo dɔwɔla aɖewoe nye esi. Nyɔnu wɔme eve kple ŋutsu ɖeka. Nyɔnu ɖeka do but ɖe afɔ ke wo le seƒoƒoa me dzram ɖo.

Amea ɖewo le esenyalawo ƒe xɔme. Wole nya ɖe drɔm, ŋutsu woame ene le afi ma kple nyɔnu ɖeka. Ŋutsu ɖeke tɔ ɖi lé bibla ɖe asi, ke ɖeka hã le enugoe aɖe me kɔ asi da ɖe bible dzi le nya aɖe gblɔm.

wɔtsɛ nyakpɔ aɖe nye si abladzo ɖiɖi wɔmetɔ̃ le ete makroni viaɖe hã le kpeɖeŋu wótso sabala viaɖe kɔ ƒo ɖe dzi ke koklozi ɖeka le fima elã hã kpeɖeŋu ke ama vi aɖe hã le dzi

Gaxɔaɖemeɛ nye si amemawo wóle de gaxɔme le exɔme kplɔ ke kpovitɔɖewo hã le tɔɖe afima wóle gbɔ kpɔm be wóle dɔwɔm nyuiɖe ke egaxɔmenɔlawo wodó awu dzɛ̃

Deviaɖewo le wóƒe nusrɔ xɔme le wóƒe dɔdasi wam wonye nyɔnuve eve kple ŋutsuvi neka wóƒe nufiala le wogbɔ le xɔɔme le wogbɔ kpɔm kafi wóle edɔ la wɔm ɖevia ɖeka le enu ɖasi kɔle egoe aɖe me tɔm

Amee aɖewo bɔblɔ nɔ anyi ɖe kɔti xɔme le enya drɔ̃m. Ame eve nɔ anyi dze ŋkume enyasela kea me bubuawo hã wole mɔ ƒe akpa kɛ ma le nya sem

Nyɔnuvi dzetugbi woame ene aɖewoe nye si. Wo katã kɔ woƒe ta kpem, le nu kom. Ɖeka kɔ asi ɖe agbee me ke nɔvia hã lé agbee ɖe asi. Wo katã wole dzidzɔ kpɔm.

zikpuinyakpŋ aɖewo le exɔ aɖe me. Ekplɔ hã le exɔa me. Agbale kple enu ɖewo le ekplɔ dzi. Ati vi aɖe hã le zikpuia ƒe megbe. Akaɖi ɖe le ekplɔ dzi le afi ma.

Ŋutsu aɖee nye esi ele nɔ anyi le edɔ aɖe wɔm. Ekɔ laptɔp kɔ da ɖe ata ta. Ke sola panel hã le egbɔ. Bateri aɖewo le bentsi dzi ke enudrala aɖe hã le eƒe megbe.

Yevu aɖewo le etsi ƒum le teƒe aɖe. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia wo nye. Eɖewo medo awu ɖe dzime o ke eɖewo hã wodo awu. Ɖeviwo hã le woƒe dome kple ameyibɔwo katã. Wo katã le tsi me le etsi ƒum.

Ame aɖewoe nye esi. Wotri bɔkiti, agba kple kpolu ɖe emɔ aɖe to. Wo le tsi kum nyɔnu kple ŋutsu wonye. Ɖeviwo hã le kpeɖe wo ŋu. eti ŋu aɖe hã tɔɖe wo gbɔ.

Ɖekakpui aɖewo le tenisi ƒom tenisi bɔlu ƒom le kɔti aɖe me. Wole exercise wɔm. Wodo awu ʋi ɖe dzime, aɖe hã kɔ eƒe afɔ do ɖe dzime. Eƒe afɔwui ƒe kala le abe amŋkpaɖiɖi ene.

Nyɔ aɖewo le amatsi xɔm le akpata aɖe gɔme. Wonye nyɔnu wome etɔ̃. Wolé evidzɛ̃ ɖe asi hetɔ ɖe afi ma le dzɔdzɔ be yewoaxɔ amatsi.

Afɔkpa nyuie aɖewo nye esi wotɔ wo ɖe agba nu nyuie ɖe. Wonye afɔkpa nɔnɔme vovovovowo. Aɖewo le dzĩ, ɖewo ʋie ɖe ke ŋutsua aɖe hã le afɔkpawo xa, wobla wo ɖe rɔba.

Ɖevi aɖewo nye si nɔ anyi ɖe afi sia. Wonɔ anyi le ŋutsu aɖe kpɔm hafi wò edzo kaɖi aɖe dem. Ɖevia ɖeka medo awu ɖe dzime o, ke bubuawo hã wole ŋutsua kpɔm tututu hafi wòle edzokaɖi la dem.

Ɖevi aɖewoe nye si le sukuxɔme. Yevu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe wo gbɔ ke ame aɖe hã tɔ ɖe woƒe megbe le ŋi aɖe eglia le wo kpɔm ɖoɖa. Nuŋɔŋlɔ aɖewo hã le ekpea dzi le afi ma.

Elektrik dɔwɔla aɖewoe nye si. Wo nye ame eve wo le dzime le ekawo kpem ɖe elektrik poliawo dzi. woɖɔ kuku ke wo le eɖɔbago aɖe me hafi le enua dem.